Paɣa o yɛla neen sabila ka ʒi kuɣu zuɣu n zaŋ o zabiri duhi zuɣusaa o ʒimi ka zaŋ o labtop tam teebuli piɛlli zuɣu gilaas duu ka o bɛ

Vari bɛ zuɣusaa zuɣusaa sagbana sabigiya zaa ka taabo kaba doya papu sabila gba lu n doya ka tooni sa yili biɛni

niriba bɛ ʒiya mi ka tɔ takayuyanima bɛ zuɣusaa bɛ gɔbila chinchina ka shɛba gbubi daangbɛhi bɛ nuhi ni dabba shɛba pili zupilisi

Doo n kpa ninkpara o yaagi o noli bia zaŋdi bindirigu n niŋdi o nolini teebuli zuɣu ka di paya niɛma pam pa teebuli maa zuɣu

Doo n ʒiya o kpala ninkpara o gbubi takara piɛlli o nuuni so yɛ liiga dozim o kpala ninkpara laati n ŋmaham lihiriba teebuli zuɣu niɛma pam tamya

Polinsi bɛ ye niɛn'sabla ka pili zipil'sabila do'so gba be polinga nyaanga n niŋla noosi maasi o pinila kolikoli ka yino gba be polinsi maa sunsuuni ka zaŋ ninkpara n niŋ o nyɔɣu ni.

Loorinima bɛ lumi sarati o lu loor' bila be di puuni ka loor' titali gba beni niriba zaya n-lihiri loorinima ŋɔ tihi be bɛ nyaaŋa sa tihi be bɛ tooni nima sa

Paɣaba bi piɛla lai n ʒi niɛma bi zuɣusaa bi piri namda nima ka zaŋ chinchina n so hali ni bi nyoɣani bi shab yɛ nyingokoriti bi dolila palli n chɛna

Dabba ata bɛ pilila zupil' yinsi zupil' ʒɛhi n-nyɛ li ka ye liiga yinsi bɛ zaa so jinjam sabila ka niriba tam loori loorinima maa zaa nyɛla sarati

Daa ni laasabu n-nyɛli ka nɛma tam teebuya zuɣu ka shɛŋa yili zuɣusaa kamani kɔpunima paɣ’ sonyaɣi baaji o bɔɣu ni

Paɣa o ʒimi n duɣura kuripooti ʒɛya ka tahabili taɣa kuripooti maa ni di mini sala ka chɛrigi bɛ tahabili maa ni piɛɣu gba ʒɛ o nuzaa polo ka gbambili ʒɛ o nudirigu polo na o nuuni o gbubi suwa

Niraba ayobu niraba ayi ʒimi ka chɛchɛ doya moto doya shikuru bihi ayi bi kpabi baaji nima bi yɛla neen dozima ka laati nyo bi zuɣusaa sarati n niŋ doo maa kurimi ka yino dalim n gbubi foto

hooli ni niriba pam m-pe n-ʒiya kuɣisi zuɣu zuɣusaa ne pam ka sinii taba dikpuni ninvuɣ' shɛba tam zuɣusaa ka kamaranima be duu maa puuni

di nyɛla tingbani shɛli din me yili ka bihigu beni bɛ pɛla taba m-ba yuri chana wuntaŋa beni zuɣusaa ku nɛmi kahikahi

Niraba ata bi gbubila pai dibaayi ninvuɣu yino yɛ liiga dozim yino pili zipiligu salin gbiribi n nyɛba moɣani n nyɛli tihi biɛni kom biɛ n do bi nyaanga

Niraba bi bɛla holl ni ka bi labtop nim tam bi teebuli maa zuɣu paɣa so n ʒɛ bood piɛlli gbuni o yɛla neen sabila ka tiriti bood maa ka niraba maa zaa lihiri paɣa maa

paɣa n-ʒi duu ka paɣ'so pa sar'ʒee n-gba ʒia kuɣisi zuɣu ka bɛ zaa ʒia dukpuna zuɣu afooninima tabiya diɣi gba tabi dukpuni ka bɔɣisi zaɣ'piɛlli laasabu yiliya ka di gbunni niŋ zaɣ'sabinlli

Bia n yiɛ liiga piɛlli o zami n baɣi luŋa o yɛanga bihi gba bɛ ni ka ninkuri so yiɛ tani nɛma bi so gbubi bolli o nuu ni ka yiɛ liiga piɛlli ka di booi zaɣi sabinli o yɔɣuni.

Daani n nyɛli paɣaba ayi yɛ liiga ʒiɛhi bi zaŋ tuya niŋ tahapoŋ ni yino zaŋ tam o naba zuɣu tahapoŋ shɛŋa gba mali bin biɛlim

Alepili paaki ni alepili maa galisiya zaɣ' piɛlli n-nyɛ o lɔbanima lɔba piɛla do tiŋa niriba pam yɛla liiga piɛla ka yino bɔbi bɔb' shɛli din nyɛ zaɣ' piɛlli

Loorinima pam niriba pam ninvuɣ’shɛba ye nɛm’piɛla ka shɛba ye nɛm’ʒihi bilidin’waɣila beni ya waɣila beni ka tia beni

Musilim nima bi gɔbi la chinchin piɛla bi chani mi bi nyaanga sa duu sabinli titali zaya ka sagbana zuɣusaa boola piɛlli booyi.

Niriba pam bɛ wuɣi bɛ nuhi zuɣusaa shɛba wuɣi kpahi bɛ nuhi ni ka yino zaŋ tampiɛlli niŋ o zuɣu tihi be bɛ nyaaŋa sa

paɣ' o gbala bia lɛɣigu o naba zuɣ' dogita zaŋ nuusuritɛ niŋ o nuu o yan chibila bia maa shɛriŋa o zaŋ la roba yɛn pa o nɛma zuɣ' ka nin vugisu gba za o nyɛŋa

Teeku ka kom biɛni tooni sa zo karili biɛni kuɣusi n za mahim ka tihi za n gilili.

Niriba polinsi n nyɛ ba bɛ ye niɛn'sabla n doli taba n chena so ye liiga ʒee mini jinjiɛm ʒee m be duu puuni so gba so jinjiɛm ʒee n kooni tiŋa.

Loori nima sarati n bala loori so saɣamya pam loori titali ʒɛya sa ka nyɛ loori ʒiɛ taapooli pobo loori shɛli doli palli chɛna nyaangi sa zo titali n nyɛli

Sooja o gbibi malifa ka pili zipil'ʒee namda sabinli ka o piri o doli palli polinsi gba zaya bɛ zaŋla kuriti n taɣi ninsalinima bɛ pam ye niɛn'piɛla ka tihi za bɛ nyaanga.

teeku noli ni ka niriba shɛba be kom maa polo sa niriba shɛba ʒiya kuɣusi zuɣu ka do' so ye liiga piɛlli ka ʒi m-baɣi paɣa shɛba ʒi kuɣusi zuɣu ka bɛ nyaaŋa birina

Paɣa n-ʒiya o ʒila o daɡuya ɡbuni kamantoonsi be bɔɣati ni ka paya ɡba be kuriɡanima ni moonɡu ɡba be kuriɡanima ni sa ka leemunima ɡba be kuriɡanima ni kɔdunima ɡba be di puuni

Paɣa n ʒiya o chimdila boofurooto boofurooto maa o yaarili pai maa puuni ka jɛrikan ʒɛ o tooni paɣaba ayi gba ʒi o nyaanga ka bihi ayi gba biɛni duu yooya

Namda nima di nyɛla balibu zaɣ bobgu shɛŋa mali zaɣ piɛla di puuni ka shɛŋa mali zaɣ ʒiɛhi di puuni tana gba bɛ namda nim maa nyaangi sa

Neen koha paɣa n nyɛ o ka o ʒi tahapoŋ o zuɣu zuɣusaa tahapoŋ maa puuni niɛma pam n biɛni ka o gbubi shɛli o nuuni o nuu maa ni binyahari pam gba bɛ di puuni din saɣari zabiri nim biɛni ka din polishiri namda nim biɛni

Niraba bi gbirila salima kom zori n niŋdi boɣa ni gbambihi ʒɛya ka kom biɛni shab siɣi boɣa maa puuni ka shab ʒɛya kom maa biɛ pam

piibupiibu m-bala paɣa zaŋdi vootin gbaŋ n-niŋdi adaka ni o pamila o zabiri ka gbuligi o zuɣu yino be nyaaŋa ka ye liiga ʒee

Boraadɛ gala ni zaham di zaa bɛ laa ni boraadɛ maa nyɛla dibaanahi laasabu la gala maa nyɛ dibaata manʒa gba bɛ laa maa puuni di zaa tamla teebuli zuɣu

Bi biɛla kuligi ni tihi galisiya kuligi maa puuni ŋarim dibaayi taɣi kom maa ni piɛri n bɛ ŋarim maa puuni ŋarim yini maa niraba ayi n biɛni bi so bi yɛ liiga

Loori o mali nu waɣanli o malli toori tankpaɣu boɣali bɛ loori maa tooni na kom bɛ di puuni ninvuɣu so n tam tankpa duli zuɣu o yɛla liiga ʒiɛ ka shab ʒi maham kuɣusi zuɣu ka bi ʒiya

Kootu ni doo za do'so tooni o wuɣi o nuu zuɣusaa ka o nyaanga do'so gba zaya ka niŋ taayi o nyingolini so ʒi teebuli zuɣu ka laaputopu tam o tooni.

duu puuni kuɣisi ayi zaya teebul' kpupkulli din nyɛ zaɣ' piɛlli za kuɣisi maa sunsuuni fulaawaasinima be duu maa ni duu maa ni zuɣusaa mali fulaawaasinima nti tabili tiŋa

bihi n-zaya bi' yino gbubi foon o nuu ni ka bi' shɛba lihiri foon maa puuni bɛ nyaaŋa sa bua zaya ka tihi beni

Soojenima bɛ niriba ata n-nyɛ ba bɛ loorinima n-do bɛ nyaaŋa di saɣimmi tia be bɛ nyaaŋa ka du' karili beni tiŋgbani ni mahigimi

Kom ni ka bihi maa zaŋ ŋmana n yaɣili ka dabi dabi ya bihi maa yino kuriya mi ni ŋmana maa mali zaɣi ʒehi di puuni ka mali zaɣi vakahali di puuni.

Niriba pam yino ʒi kuɣu zuɣu ka ye liiɡa ʒee o ŋmɛrila timpana ka yino ɡba be nyaaŋa n-ŋmɛri timpana o nuhi ayi ni yino ɡbubi dawule n-ŋmɛra bɛ nyaaŋa sa kuliɡa n-nyɛ li kul' titali

paɣa o zaŋ zipil' ʒee pili o zuɣu ni ka ye neen ʒɛhi ka o naba polo piɛla daa ni laasabu ni ka o be paɣa so za o nyaaŋa o zabiri waɣawaɣa

duu puuni ka laatinima yiliya ka fulaawaasi be di puuni kuɣu zaya ka dufeya paya teebuli kpupkili za sunsuuni ka fulaawaasi tam teebuli maa zuɣu

Bihi bihi maa nyɛla bihi ayobu laasabu bihi maa yɛla neen timsa ka zaŋ chinchina n gobi bi yino gbubi zuli bi warila waa bi naba polo bi piri soɣa shini nima

Daani doo n chɛna ka pili zipili piɛlli looro piɛlli gba bɛ daa maa ni bi to katawiya zuɣusaa di nyɛla katawiya shɛli din nyɛ zaɣ dozim yili waɣanli gba bɛ katiŋ sa na

Doo n ʒɛya o kpa ninkpara ka pili zipiligu o zaŋ tani shɛli din nyɛ tani dozim n pa o boɣu ka gbubi baaji ʒiɛ o nu yini ni ka kolba nim bɛ di daadaka ni n tam tabi ʒɛ n baɣa o o piri namda ʒiɛ

Daani ka boraadɛ pa teebuli nim zuɣu naanzuu gba pa teebuli nim zuɣu paɣaba maa shab chɛnimi ka shab ʒiya

Paɣa n ʒia o mondila saɣim ka di tam daanga ni dari ata be buɣum maa puuni dira ka o gbibi vuɣuli bihi za o nuzaa polo.

niriba n-zaya niriba anahi laasabu ninvuɣ' yino dabi tiŋa o nyaaŋa payini tam buɣum ni ka bini be payini maa puuni binyɛhiri gba yili mia zuɣu

Bia mini o tuzo n ʒiya i lorila i zuɣu o ʒila kuɣu zuɣu ka o tuzo dabiya o zaŋ afi n saɣari o zuɣu maa ni

soojanima bɛ pilila zipilisi sooja paɣa gba zaya ka kpa ninkpara yoogooti kɔha n-ginda bɛ nyaaŋa sa motokia beni ka niriba chana ka tihi gba beni

Zaham di biɛla gbambihi ni ka paɣa so gbubi shɛli o nuuni ka lɛbigi o zuɣu n biri nyaangi polo ka shab mii ʒɛ zuɣusaa ka bi zaham ʒɛ tiŋa

daani loorinima galisiya loori ʒee beni tiŋ chendi ba be daa maa ni jirambisa dubu buta beni zaɣ'wɔɣinlli ka di pili chɛmsi niriba be jirambisa maa zuɣusaa takayuyanima gba tɔya ka niriba ʒi di mahima

Niraba salima ka bi niŋda bi niɛma daɣaya kom ni ka bi bɛ kom maa ku gbarimi ka bi zaŋ ŋmana n bɛ di puuni shab biɛla duli sa tihi bɛ bi nyaanga

Niriba bi zi la duu du noli ni bihi shɛba bi ye liiga nima ka niriba ata n za zuɣusaa sagbana bi niɛ pam.

Soojenima bɛ niriba anahi laasabu niriba ayi za zuɣusaa ka niriba ayi dabiya bɛ puuni yino teemi n-do tiŋa

Niriba ayi bɛ bi ye liiganima bɛ zaŋ nyiŋgɔkolisi niŋ bɛ nyiŋgɔya zaɣ' piɛla n-nyɛ li bɛ lo tampiɛla bɛ nuhi ni ka shɛba zaŋ tansabila lo bɛ zuɣuri ni waa ka bɛ wara

Niraba ata ka niraba ayi yɛ liiga sabila ka yino yɛ liiga ʒiɛ ka pili hɛlmɛnt bi tooni sa tihi biɛni loori titali gba ʒɛya moto bari bɛ palli zuɣu o yɛla liiga dozim

Gbanpiɛlli ka bihi piɛ n gilo bihi maa yino yɛ neen piɛla ka bihi maa yino ni shio ka ʒɛ o ko bia maa zaŋla o nuhi laɣam taba ka yɛ liiga din ŋmani zaɣ ʒiɛ laasabu